Nyɔnu aɖe le gota hele nu ɖam. Kubɔtu le egbɔ, kusi le egbɔ, kɔpu gbemumu aɖe hã le egbɔ. Nugo eve le egbɔ. Ɖeka le ʋie, ɖeka mele ʋie o eye wòle nane tɔm le agba me.

Ɖevi aɖe kple fofoa wo le nuɖukplɔ ŋu. Ɖevi la tsɔ nuɖuɖu la le dedem nu me na ŋutsua. Nuɖuɖu votavotawo le akplɔ dzi fuu. Agba le akplɔ dzi gaflo hã le akplɔ dzi eye yevubolo le agba me.

Le modzakaɖeƒe aɖe. Ŋutsu etɔ̃, ɖevi ɖeka, nyɔnu ɖeka wo le modzakaɖeƒea eye wo le fefe wɔm. agbale aɖe hã le afi ma eye ati aɖe hã le afi ma.

Ame aɖewo le modzaka ɖem le ƒuta. Nyɔnu eve wonɔ anyi ɖe sɔ dzi. Ŋutsu ɖeka le sɔ la ɖe asi eye wo le zɔzɔm. Nyɔnu ɖeka hã le sɔ la ƒe megbe dome. Atiaƒu hã le teƒe ma.

Dzo bi teƒe aɖe, ʋu aɖewo fia, xɔ aɖewo hã fĩa. Dzidzɔ ɣi le tutum, ʋu aɖewo va le yiyim, amewo le adzɔge hele nu kpɔm duũ.

Nyɔnu aɖe le xɔ me. kɔmput le egbɔ eye wo le dɔ wɔm le edzi. Kɔpu hã le egbɔ eye agbale aɖe hã le kpɔ la dzi. Edo awu yibɔ eye zikpui si dzi wonɔ anyi ɖo la le gbemumu

Yevu aɖe le ɖeviwo dome hele sukuxɔme. Ame aɖewo le mɔnu hele wo kpɔm ɖa duu. Nuŋlɔkpe le woƒe megbe eye woŋlɔ nu ɖe nuŋlɔkpe la dzi. Sukuvi aɖewo kpla woƒe sukubagiwo eye evia ɖewo ke nu ɖe te.

Ame aɖewo yi dɔyɔƒe, wokɔ ɖeviwo ɖe asi. Ame ɖeka do awu ʋɛ̃ abe ɖɔkita ene, kplɔ le wo ŋkume eye agbalẽviwo le kplɔ la dzi.

Ŋutsu aɖe kple eƒe ƒome. Nyɔnu aɖe le adzɔge ŋi hele wo kpɔm ɖaa. Ɖevi etɔ̃ bɔbɔnɔ anyi ɖeka le tsitre, nyɔnu aɖe ɖo asi ali hekɔ ɖevi ɖew asi. Wo fofo nɔ asi trɔm le nane ŋuti eye wole kpɔkpɔm.

awusatɔwo yi gbedoɖaƒe, gbedoxɔ la lolo eƒe ŋugbɔ le tsoɛ̃ ʋu aɖewo ha le teƒea eye amewo sɔgbɔ alegbegbe

Tugbedzɛ aɖe le dzodoƒe le aƒe me. Eziɔ ɖe kitsini kabinɛti ŋu, gatsiwo le dziaƒo eye asitutunuwo hã kpeɖe eŋuti. Elé kɔpu kple gatsi ɖe ashi eye nuɖuɖu le kɔpu la me wo hele ɖuɖum.

Gakpo ŋuti dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le gakpo aɖe ŋuti. Gakpo aɖewo le yame eye wosi aŋɔ yibɔ na wo. Eɖewo le ʋie. Ame aɖewo ɖɔ kuku ʋi eye ame aɖewo ɖɔ kuku aŋutiɖiɖi.

Ɖetugbi ene aɖewo le nu ɖum le agba me. woɖo nukomo hafi le nua ɖum ame eve ƒe aɖu le dzedzem. Ame ɖeka ko asi ɖo nu, ame ɖeka bla taku.

Le asime agblenukuwo le asiame fuu, atɔtɔ, apel, aŋutsi, amango, tomatosi tadi eyey nyɔnu eve le tsitre le agblemenukuawo dome.

Ɖevi aɖe le fefefem. Ŋu viwo le egbɔ, aŋevidziwo hã le egbɔ. Ŋua ŋu aɖewo le abe keteke ene eye ɖevia le nu kom hafi le fefea fem.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ enɔ asi trɔm dzɔdzɔme kaɖi aɖe ŋuti. Batrigo le egbɔ kiwɔsi etɔ̃ hã le emegbe eye ŋutsu ɖeka le tsitre le adzɔge hele ekpɔm.

Mɔzɔ̃la aɖewo le gbememɔ tom. Ɖeviwo le wo dome. Ame tsitsiwo hã le wo dome. Wokɔ woƒe bagiwo ɖe asi. Ame aɖewo kpla wotɔwo ɖe dzime. Ati gã aɖe le teƒea. Amewo le adzɔge ɖaa.

Yevu aɖe kple ɖeviwo, ɖeviawo ƒo xlae yevu eye wowɔ atu nɛ dzidzɔtɔe. Yevu la hã le dzidzɔkpɔkpɔ me kple ɖeviawo. Ɖevi ɖeka le adzɔge vie le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi hele kɔmputa ɖe asi. Nudzrakplɔ aɖe li eye nudzanuwo le edzi. Sola panel hã le zikpi aɖe dzi. Batri kpe aɖewo le edzi.

Nyɔnuwo ƒe afɔkpa aɖewo. Afɔkpawo le votavota, ƒoafɔɖemetɔwo li eye asitutunu aɖewo le aŋe me le exa.

Le ŋɔnu, nutsu aɖe va ŋɔnu eye wòdo eƒe abɔwo ɖe dzi, ede asi ɖe Biblia dzi hele adzɔgbe fiam, flaga le afi ma, nutsu etɔ̃ le tsitre, nutsu ɖeka nɔ anyi eye “judge” hã le afi ma.

yevu aɖewo le agbleme wodó asiwui he bɔbɔ ɖe seƒoƒo aɖewo gbɔ eɖewo le dzĩe eɖewo nye aŋtiɖiɖi eye ɖewo dó kɔla blɔ

Yevuwo le kuteƒe, ame aɖewo le tsitre hele blanui, ame aɖwo nɔ anyi, nyɔnu ɖeka nɔ avi fam eye ŋutsu ɖeka dzeklo ɖe egbɔ hele akɔ fam nɛ, aɖaka le wogbɔ eye wole atiga aɖe te

Kpovitɔ aɖewo le azɔli zɔm le xɔme, ŋutsu evewo le afi ma. Ame ɖeka le nu kplɔm eye evelia le exɔ me. Aha nugoe ŋutsu si le xɔme la gbɔ eye ŋutsu si le xɔme la ƒe awu to vovo na ŋutsu si le gota la.

Watsɛ le agba me. Makaɖoni le exa, sabala le edzi, gbe le edzi, abladzotɔtɔ hã le edi, shitɔ le edzi, koklozi kpe ɖe eŋuti eye atadi hã le watsɛ la tame.

Yevu etɔ̃ le abɔ me. Nyɔnu eve, ŋutsu ɖeka wo bɔbɔ henɔ asi trɔm le seƒoƒo aɖe ŋuti. Flawasi alo seƒoƒo le woƒe megbedome. Seƒoƒo aɖewo ƒe aŋgba nye ʋitɔ eɖewo nye dzitɔ.

avɔ draƒe gã aɖe, avɔwo le fiase la me vovovo ketewo li avɔ ŋtɔwo hã li nyɔnu aɖe dzeŋe ɖe avɔwo dzi hele ŋukom

Sewɔtakpekpemenɔlawo le sewɔtakpekpe me. Kplɔ le wogbɔ, gbalẽwo le kplɔ dzi, bagi le kplɔ dzi, flagi hã le afi ma eye ame aɖewo le tsitre ŋu

Xɔtula aɖewo le xɔ tum. Wotsɔ simiti kɔ ɖi hetsɔ bela ɖo ɖe edzi. Ame aɖe kɔ simiti la hele tɔtrɔm ɖe anyigba.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi. Agblemenuku vovovowo le emegbe. Tomatosi le afi ma, kaɖɔt le afi ma, atɔtɔ le afi ma, peya le afi ma, eye atikutsetsea eɖewo le nugo me le egbɔ.

Eɖakpaƒe alo takoƒe, ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye takola le ta kom nɛ. Ekɔ takonuawo le ta kom nɛ eye wòkɔ avɔ ʋi tsyɔ kɔme nɛ hafi le eta kom nɛ.

Atiglinyi eve wo le gbe me. Woƒe adɔwo dzidzi hetɔ anyigba ke. Yevu aɖewo le ŋu me hele wo kpɔm eye wo le tsatsam le gbe la me. Atidama aɖe hã le afi ma.